Abantwana besikolo abasegumbini lokufundela bakhanya behleli phezu kwezitulo kuletafula phambi kwabo kodwa ke engikunanzelelayo ngalaba abantwana baminyene kunzima ukuthi bafunde bazwisisise nxa beminyene kanje.

Babuthene okhekhe basesikolweni lapho abafunda khona bedlala bayakholisa okunye okumangalisayo balababalisi babo omunye umi phakathi kwabo, benze isigombolozi okhekhe abanye baphakamise izandla, abanye bayaqakeza kutshengisa ukuthi bathokozile okhekhe. Kuhle ukudlala ebantwaneni kubenza bahlakaniphe njalo baqine.

Izikolo zenkulisa sezabalusizo kakhulu kubazali kanye lakubo abantwana. Abazali abasebenzayo bavuka ekuseni bayetshiya abantwana enkulisa abaselakho ukukhathazeka engqondweni ukuba abantwana basala lobani. Ebantwaneni kubenza bahlakaniphe bajayela ukudlala labanye abantwana.

Izikolo zenkulisa ziluncedo kakhulu emphakathini. Ziyanceda abazali nxa besiya emsebenzini bathatha abantwana bebahambise enkulisa, ziphinde futhi zincede ngokwenza abantwana bahlakaniphe bafunde ukujwayelana labanye bethi lanxa sebesiya esikolo bayabe bengasahluphi ngoba sebejwayele ukudlala labanye abantwana.

Isikolo sebanga eliphansi labo balazo incwadi abazisebenzisayo nxa befunda. Ikhabothi leli elivuliweyo lingcwele incwadi ezisetshenziswa ngabantwana nxa befunda kungaba ngezokubhala kumbe kube ngezokubala. Kuqakathekile ukuthi bafundiswe ukubala ngaso sonke isikhathi.

Abantwana abalamakhono kumbe abenelisa ukwenza umsebenzi wezandla ikakhulu babonakala ebangeni lemfundo yaphansi . Lapho okuyabe kuthiwe kabadwebe ,babaze kumbe kuthiwe abathunge .Uhle ubone khonapho indlela umntwana into azaphuma layo ukuthi ulesipho sokwenza umsebenzi wezandla .

Abezogatsha lwezemfundo sebakubona kukuhle ukuthi abantwana bengehlukaniswa bakhona abanye abantwana abayabe belokhubazeka okuncane bengafani labanye, kungaba ngabantwana abangakwanisiyo ukukhuluma kumbe abangaboniyo labo sebesibakhona khonapha ezikolweni babelakho okubasizayo babe khona ababalisi ababafundisayo.

Isakhiwo sesikolo sebanga eliphansi sakhiwe kahle kakhulu silamafasitela .Emafasiteleni apendwe ngombala oluhlaza .Sikhanya sisindiwe eceleni isitubhu lapho abantwana abanyathela khona .Kukhanya kungathi kusebusuki ngoba kungathi kumnyamanyana akukhanyi kahle .

Abantwana besikolo bakhanya sebephuzile bafice igedi selivaliwe sebemile egedini ukuthi umphathisikolo abuye azobavulela abesebapanitsha ngoba bafike isikolo sesiqalile ukungena baphuzile.

Isikolo semfundo yaphansi kukhanya sakhiwe kuhle kakhulu. Sakhiwe ngezintina ezibomvana ezincane safulelwa ngamazenge abomvu sabuya saqhunyiswa emazengeni ngompala oluhlaza okwetshani . Amafasitela lezivalo kupendiwe ngompala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Isikolo sabantwana abebanga eliphansi lePrimary abantwana bakhanya baya esikolo bagcwele phambi kwesakhiwo abanye bahamba emgwaqweni ubalungiselela ukuyangena esikolo umgwaqo wakhona kukhanya uyalungiswa ukuze abantwana bahambe endaweni e elungileyo.

Izindlu ezingeni lapho okyfundela khona abafundi bebanga laphansu. Kulomduli omnyama okuyiwona esetshenziswayo lapho umbalisi efundisa. Engabe efake ezinye ezokuncedisa eceleni komduli kodwa umduli omnyama uyasebenza ngoba kulapho obhalela khona imsebenzi eyenziwa ngabantwana.

Ababalisi abafundisa esikolo sebanga eliphansi kumele babelezinto abazisebenzisayo ezizabasiza ukuthi nxa befundisa abantwana abancane abakugwalo lokuqala, lwesibili, lwesithathu kubelezinto ezizobenza bazwisise nxa bebafundisa ikakhulu nxa bebafundisa inombolo kubelezinto ezizobancedisa ukuthi nxa bekhuluma ngokukhipha kumbe ngokuhlanganisa benza njani.

Ababalisi bebanga eliphansi ngabantu okumelengasosonke isikhathi bebelendlela ezehlukeneyo zokufundisa. Abantwana besikolo sebanga eliphansi bazwisisa nxa bebona ulutho.

Isikolo sebanga laphansi kulesakhiwo esibukeka sisidala kulezihlahla eceleni eziluhlaza kubonakala futhi kulezinye izakhiwo emva kwaleso sakhiwo ezimpendwe ngompala ongathi lithanga.

Izikolo zemfundo eyebangeni eliphansi seziyamukela abantwana kucitshe abasukela emnyakeni emithathu ukuze bahle beqale ukufunda, laba abancane bona bafike befundiswe okulingene labo badlale badle abazali besebebuye bezoba thatha nxasebe tshayisile emsebenzini.

Indlu yokufundela kumele ibe lazo zonke into ezidingakalayo ukuze abafundi bafunde kahle ikakhulu ebangeni eliphansi. Kumele abafundi bathole amatafula lama lezitulo , bahlale phezu kwezitulo besebebhalela phezu kwamatafula. Kumele futhi kube lomduli lapho umbalisi ozobhalela zonke izfundo ayabe ebafundisa ngazo ngalesosikhathi

Yindlu yokufundela abafundi bebanga eliphansi kulezitulo phakathi lapho abahlala khona nxa befunda kuphinde njalo kube legwaliba mduli lapho umbalisi abhalela khona izifundo abazifundayo kube sokusiba futhi legwaliba elimhlophe elibhalwe amabala.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini zokufundela zabantwana bebanga eliphansi kutholakale zonke insiza sebenza ezisebenza ukuthi abantwana bafunde bekhululekile ukuze befunde kahle kudingakala izinto ezinjenge zitulo lamatafula izinto ezifanana lomduli wokubhalela njalo ibuye ibela mafastela avulekileyo ukwenzela ukuthi kungene umoya

Isakhiwo sesikolo esikhanya kungese banga eliphansi okufunda khona abantwana abancane abasukela emnyakeni emihlanu kusiya emnyakeni elitshumi lantathu kulesisikolo kulabantwana abakhanya bebalutshwana phandle.

Kubayinto enhle kakhulu ukubona abafundi bebanga laphansi kusiba lezivande ezikolweni zabo lapha abahamba bayohlanyela baphinde bathelele, futhi kuyasiza ngoba lokudla abakuphekelwayo zonezo zilimo yizo abacina bezidla.

Isakhiwo sokufundela sendlu yebanga laphansi kulegwaliba mduli elimnyama ababhalela kilo kubhaliwe amabala okufundisa abantwana isakhiwo lesi sakhiwe ngezitina ezibomvu ezincani

Ezinye izikolo zakhiwe kahle kakhulu zilazo zonke izindlu zokufundela ezinye njalo zile zindlu zokufundela izifundo ze science lapho abahamba bayekwenza uphenyo bacwayisise ikakhulu abantwana abathanda ukuba ngodokotela nxa sebethe bakhula yibo abazithakazelelayo lezi zifundo.

izikolo zebanga laphansi kuqakathekile ukuthi kube yizikolo ezakhiwe kahle kakhulu futhi ezingelabo ubungozi into zakhona zonke nje zibe kuyizinto ezingela bungozi ebantwaneni yisiolo esilabantwana abancane abangeke bakwanise ukuzivikela lapha ke siyabonga ngoba kukhanya bakhona abasilungisayo ukuthi sibe sezingeli elihle njalo eliphephileyo

Izikolo kuqakathekile ukuthi izindlu zokufundela zakhiwe kahle ziphinde futhi zivikeleke okwenzela ukuthi labagangayo abathi nxa abantu sebehambe emakhaya besale befunukungena bantshintshe bangabi layo indlela yokungena ngoba kuyabe kuvitshiwe.

Esikolo sebanga laphansi kuqakathekile ukuthi abantwana bathole zonke izinto ezidingakalayo ukuze bafunde kuhle ikakhulu ingwalo babelengwalo zonke ezifunakalayo ukuze bazisebenzise nxa befunda ngoba kubanzima ukufundisa abantwana bengela ngwalo kubalula nxa bebona lokhu abafunda ngakho kubhaliwe kungwalo zabo.

Isikolo sebanga eliphansi, kuqakathekile ukuthi izindlu zabo zangasese izambuzi zihlala ngaso sonke isikhathi zihlanzekile futhi zakhiwe ngendlela yokuthi ziyavikela abantwana bangathathi imikhuhlane ngoba minengi imikhuhlane ethelelwana ngokuhlala endaweni engcolileyo.

Abantwana abafunda esikolweni sezinga eliphezulu e secondary ngabantwana asebekhulakhulile kancana Inengi labo sebelakho ukuthi baphambuke benze izinto ezingahambisani lokomthetho Kungakho abomthetho bayaphuma bayebafundisa bayebancweba udlebe bebaqonqosele ukuthi abayekele limkhuba emibi .Kodwa kungabonakala beqhubeka bayababopha bebahambise ejele abantwana.

Izikolo zebanga laphezulu esekhendali kukhona izindlu zokufundela imisebenzi yezandla kulezo zindlu kungabe yizindlu zokuthungela ezinye ngezabomakanika ezabomakanika ezitholakala ezitholakala zilamathulizi wezimota kumbe lokho abayabe bekukanika.

Abafundi bebanga laphezulu sebefunda imsebenzi eminengi eyehlukeneyo abanye bafundela ukupheka abanye bafundele ukuthunga abanye bafundele ukukanika konke lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyehlisa izinga labantu abangasebenziyo.

Amanye amazwe enza kuhle kakhulu. Bayabanakekela abafundi bebanga eliphezulu. Bayabe besazi ukuthi akusibo bonke abafundi abaphiweyo, abanye baphiwe ezandleni. Labo abaphiwe ezandleni bayabanceda bahambe bayofundela leyomsebenzi abayenelisayo , ebasizayo futhi nxa sebethe baqeda izikolo, sebezisebenza.

Abafundi bebanga laphezulu lapha abafunda khona besenza imisebenzi yezandla laba ngabafundi abafundela ukupheka ubona ngezigqoko zabo abazigqokileyo lokudla okugcwele phezu kwetafula okuyikhona abazakupheka.

Ezikolo zemfundo yebanga eliphezulu abafundi sebefunda imisebenzi ehlukeneyo . Kungabe yiku baza, ukupheka kumbe ukuthunga. Konke lokhu kuyabanceda abafundi ngoba nxa bephuma esikolweni ababi lohlupho lokudinga imsebenzi bahle bezisebenze .

Izikolo zemfundo yaphezulu bakuqakathekisa kakhulu ukuthi bayenze imisebenzi yezandla ngoba sebananzelela ukuthi abafundi abanengi banamakhono ukusebenzisa izandla, so kuqakathekileke ukuthi babasekele ukuze amakhono abo baphumelele .

Ukuze umuntu abe nguDokotela asikho ukuthi uvuka nje esenguDokotela , kuqalela esafunda ebangeni elincane kuye ebangeni eliphezulu, lapho aqala khona ke ukuthi abelolwazi ngemithi ayihlangahlanganise acine esekhuphuka lolwazi lwakhe esesiya eYunivesithi.

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu abafana lamantombazana. Abanye bagqoke izigqoko zabo abanye bagqoke izikhipha ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhanya kukhona abaxoxisana ngakho.

Ezikolweni ezinengi zebanga eliphezulu esecondary bayalungiselela ukubhala imhloliso. Imhloliso wokuciina komnyaka lapho abafundi abazathi sebebuya sebesiya emaYunivesithi kumbe sebesiya emakolitshini okufundelwa imsebenzi ehlukeneyo.

Isikolo sebanga eliphezulu abafundi bahleli phansi bagqoke ama Yunifomu amhlophe phezulu aluhlaza okwesibhakabhaka phansi. Phambikwabo kulemitshina yokuthunga kukhanya laba bafundi bafuna ukwenza izifundo zokuthunga.

Esikolo sebanga eliphezulu okufundelwa khona imisebenzi yezandla kulemitshina inkalakatha emikhulu emnyama eyokuthwebula izithombe, amakhamera. Kulomuntu omi ngemva komunye umtshina ukhanya ethatha izithombe.

Ilizwe leRwanda yilizwe eliqakathekisa kakhulu imfundo futhi lenza kahle ngoba liyakwazi ukuthi kayisibo bonke abantwana abafuna ukuba ngodokotela kumbe omongikazi abanye bafuna ukwenza imsebenzi yezandla ngakho bese Secondary bahle bahlukaniswe kube khona abenza imsebenzi yezandla ibathuthukise lemtshina uthola yonke imitshina ikhona bafunde ngendlela emangalisayo

Abafundi bebanga laphezulu phecelezi eSekhondari benza ucwaningo esikubiza ngesilungu sithi yi"experiment".Le micwaningo kukhona abakudingisisayo, bonke bakhanya besebenzisa amathulusi azakwenza ukuthi lolucwaningo luphumelele.

Abafundi bahleli phansi ezitulweni phambi kwabo kulamatafula, kulamaphepha amhlophe umbalisi uhamba ebasiza munye ngamunye kukhanya benza izifundo zezandla ngoba kubonakala umbalisi esondela ebatshengisa kungaba yizifundo zokudweba abazibiza bethu yi drawing art ngesilungu.

sekukuhle ngoba abesifazana labesilisa akusela mehluko nxa abantu besezikolweni befunda futhi akusela mehluko lanxa besemsebenzini sekukhona abesifazana asebekwazi ukuthunga izicathulo abanye uthola sebezithungile bazihlelisa abanye bayazithengisa futhi ziyathengwa ngendlela emangalisayo

Abafundi abenza izifundo zomsebenzi wezandla bakhanya namhlanje bafundela ukwenza izicathulo omunye usesiqedile isicathulo sakhe ukhona onguyebobafundisayo olokhu ehamba ebhoda ebona ukuthi benzekahle ngumsebenzi omuhle kakhulu abawubonisayo

Abafundi abebanga laphezulu bagqoke amawovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka bagqoka ingwane zokuzivikela ekhanda ezilithanga bakhanya benza umsebenzi wezandla abazathi nxa sebeqedile bazenzele wona ukuze baziphilise.

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu esecondary bakhitshelwe phandle ngaba balisi babo kukhanya kulesethekeli esingumuntu womlungu kukhanya ukhuluma labo kungenzeka kukhona abafundisa khona.

Ezikolweni zebanga eliphezulu. Kubakhona izkolo lapho abantwana abafunda behlala khona okubizwa ngokuthi ngama bhodingi skulz. Lapho abahlala khona ufica kulemibheda eyelekeneyo, omunye uyabe iphansi, omunye uphezulu.

Ugwalo lwesithathu olusetshenziswa ngababalisi nxa befundisa abantwana abafunda ugwalo lwesithathu emfundweni yaphezulu. Ugwalo lolu ngolwezifundo zesayensi kulapha abathola khona ulwazi olubancedisayo khona ukuthi bafundise abafundi bazwisise.

Abantwana besikolo baphume phandle baphethe ibhakani. Ngabantwana besikolo bebanga eliphezulu, bagqoke amayembe amhlophe kungabafana lamantombazane .Eceleni kulezihlahla njalo kulomgwaqo abahamba kuwo.

Isakhiwo sesikolo sebanga laphezulu kuphakathi kwendlu lapho abafundi abafundela khona kubonakala ngomduli omnyama njalo emdulwini kubhaliwe okutshengisa ukuthi umbalisi ubefundisa abantwana uzewafaka lephetshana elilemfanekiso ngoba kubalula ukuthi abafundi bafunde njalo bebona.

abantwana abafunda esikolweni esikubanga eliphakathi laphakathi e secondary abantwana asebethe ukukhula akancane ngakho bayadinga ngaso sonke isikhathi ukufundiswa ngezinto ezinengi ezehlukeneyo bangabe befundiswa ngendlela okumele baziphathe ngayo kumbe ngendlela okumele bazivikele ezintweni eziyingozi ezifana lezidaka mizwa

Kujwayelekile ukuthi izikolo ezinengi sezilezimota zokuthwala abantwana. Zivuka ekuseni zibathwale ziyebatshiya esikolweni ziphinde futhi emini zibathwale ziyebatshiya ngekhaya. Lesi yisikolo sebanga eliphezulu secondary.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lamabala amnyama. Ibhakane leli libhalwe okukhangelelwe yisikolo lesiqukulo sesikolo kwaphinda futhi kwabhalwa indlela yokuthi isikolo lesi sikhangelele ukuthi abantwana baziphathe njani njalo yisikolo sebandla elithile.

Abantwana besikolo semfundo yebanga laphezulu bagqoke izigqoko zesikolo isiketi eziyikhakhi kanye lama bhulugwe ayikhakhi lama blouse aluhlaza okwesibhakabhaka bamile benza udwendwe.

Isikolo semfundo yaphezulu, phecelezi esecondary. Sakhiwe, sagombolozelwa ngomduli, ohlanganiswe lensimbi. Isakhiwo, izindlu zokufundela, zakhiwe kahle kakhulu! Ezinye zipendwe ngombala oluhlaza. Amazenge lawo apendwa aba luhlaza.

Isikolo sebanga eliphezulu esecondary esilombhalo obhalwe ngamabala aluhlaza kufanekiswe imap yelizwe le Africa lesikolo silesiqhubulo esithi ungakhangeli lapho owele khona kodwa khangela okukuwisileyo ukuze ngesikhathi esilandelayo ungaphindi futhi uwe ngoba ungakhangela lapho owele uzathi uhamba futhi lokho okukuwisileyo kukuwise futhi njalo sikhuthaza abantwana ukuthi abapase.

Indlu yokufundela yebanga eliphezulu phecelezu Secondary phambili kulomuntu omiyo kukhanya iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwakhe kulamacomputer okukhanya kusendlini yokufundela amacomputer. Kugcwele njalo amatafula lezitulo zokuhlala

Isakhiwo sesikolo sebanga eliphezulu lesisikolo sikhanya siyakhwe kahle kakhulu silamafasitela siphinde njalo sibe lesithombe phambi kwaso esibekiweyo kukhanya yisikolo sebandla leRoma ngoba isithombe lesi kungathi ngesika mama uMariya.

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu abagqoke amayunifomu amhlophe phezulu aphinde abelekhakhi phansi, baphumile basegcekeni, egcekeni okugcwele khona utshani obuluhlaza tshoko, kulabanye abakhanya bemile phambi kwabo kungenzeka ngababalisi.

Izikolo sezilohlelo oluhle kakhulu oluluncedo kakhulu ebantwaneni .Akusibo bonke abantwana abaphuma emakhaya atholayo ,abanye abantwana baphuma emakhaya okulanjwa khona .Kuyasizake ukuthi nxa befika esikolo bathole ukudla ukuze befunde besuthi.

Esikolo sebanga eliphezulu, abafundi babuthanisiwe phandle kukhanya kukhona okwenzakalayo . Bakhona ababonakala phakathi kwabo begqoke izigqoko ezilithanga . Ngabezempilakahle abangabe beze ukuzebafundisa ngendlela zokuziphatha ukuze baphile kahle.

Eaikolo sebanga laphezulu esekhendari abafundi baqoqiwe bamiswa phandle kukhanya kukhona okwenzakalayo abanye bakhanya bayahlabela baqakeza izandla emva kwabo kuletanka lamanzi eceleni kulombalisi okhanya ephethe umakhala ekhuhkwini

Ungabona abomthetho sebesiya ezikolweni kumbe sebebuthanisa abantu kuyabe sekukhona okungahambi kahle isikhathi esinengi baqala beyexhwayisa abantu ngale mikhuba eminengi abayabe beyiyenza Kodwa bengabona bephikelela yikho becina bebopha bonabo osogqondo ngqondo bemikhuba emibi

Abantu abadala abesilisa abemi labatsha . Kukhanya kusesikolo semfundo yaphezulu . Ngabantwana besikolo , bami lababalisi babo . Kukhona abaxoxa ngakho, mhlawumbe kukhona abantwana abakuphambanisileyo, ababalisi bazama ukuba qondisa.

Izikolo ezinengi zakhiwe kuhle kakhulu zakhiwe ngendlela ehleha abafundi ukuthi bafise ukuyafunda kulezo zikolo zakhiwe ngezitina ezibomvu phambi kwabo zaceciswa ngotshani obukhanya ukuthi buyanakekelea lezihlahla ezilamahlamvu amahle.

Esikolo sebanga eliphezulu esecondary kukhanya kukhona umncimbi okhona ngoba kulaba abantwana abamileyo abamelele ukuhlangabeza izethekeli bayozitshengisa lapho okumele bangene khona sihlanzekile lesi sikolo futhi sikhanya sisihle okwamagama .

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu ekolitshini eyunivesithi bahleli phansi bakhanya bayafunda ngoba bonke baphethe ingwalo futhi bayabhala emuva kwabo kulondoda omileyo ogqoke iyembe eluluhlaza okwesibhakabhaka kungenzeka nguye obafundisayo.

Izakhiwo ezifana leUniversity yizakhiwo ezinhle kakhulu, ezakhiwe ngendlela emangalisayo, enhle ebukekayo. Amagceke akhona ayabe emahle kugcwele izihlala ezinakekelwayo kanye lotshani. Lanxa ufika kuyo uyabe ubona ukuthi sokufunda abantu abakhulu.

Emakolitshini labo balazo inkolo abazikhonzayo kwesinye isikhathi nxa kuyi mpelaviki ngensonto kumbe ngoMgqibelo bayabuthana bahambe bayekhonza kodwa kuyabe kuyisikhathi sokuphumula kodwa baphumula bekhonza unkulunkulu.

Ezikolweni ezinkulu emakolitshini, emayunivesithi zikhona izindlu izilengwalo ezibizwa kuthwa ngama layibrali lapho abafundi abahamba khona basiyekwenzi ucwaningo, besiyafunisisa abakufunayo okuphathelene lezifundo abazenzayo.

Amakolitshi amanengi phecelezi ama Yunivesithi akhiwe kahle kakhulu lamagceke akhona uwabona emahle kuyabe kulamaluba kucecisiwe, kulezihlahla ezinhle lotshani obuluhlaza obuthe tshoko okunakekelwayo.

Ekholitshini laphezulu ngenxa yokuthi yindawo enkulu kakhulu okuhlangahlangana khona abantu abanengi lezethekeli kuba kuhle ke ukuthi kube lekomba ezitshengisa ukuthi nxa ufuna ukuya endaweni thizeni uthatha siphi isandla nxa usiya endaweni thizeni uthatha luphi uhlangothi.

Abafundi abafunda emakolitshini phecelezi emaYunivesithi, kubakhona izindlu lapho abahlala khona ngoba abanye bayabevela khatshana, abanye bayabe bevela kwamanye amazwe kodwa bayaphiwa izindlu zokuhlala ukuthi bahlale khonapha duzane lekolitshi.

isakhiwo sekolitshini sikhanya siyisakhiwo esihle kakhulu sakhiwe kahle sapendwa ngombala olulaza silafasitela amnyama uphahla lwaso lupendwe ngombala obomvana phambili kwaso kukhanya kulezihlahlanyana ezingathi ziyacecisa

Abafundi abafunda ekolitshini ezingeni eliphezulu, kwesinye isikhathi baba lalesisifundo, abasibiza ngokuthi yimass lecture. Lapha abahamba khona bebanengi! Bayohlala phansi bonke, balalele., njalo baphinde babone nxa kusetshenziswa amathuluzi alezi insuku. Okwenza kubelula ukuthi bafundiswe, bebanengi.

Umuntu nxa efunda ekolitshini eUniversity uthola phambi kwakhe kugcwele inhlobonhlobo yamabhuku ngoba uyabe esenza ucwaningo ukuthi into le ayifundayo ayizwisise kahlenjalo kubekhona ingwalo ezisekelayo lolo lwazi ayabe elalo. Abakhangeli ugwalo olulodwa bakhangela ingwalo ezinengi esiziyabe zisitsho okufunayo.

Emakolitshini izikolo ezebanga laphezulu, amaYunivesithi uhle uthi nxa ungena ubone zilomehluko azifani lezinye izikolo. Izakhiwo zakhona zakhiwe kahle kakhulu njalo lamangceke akhona mahle ahlanzekile kulotshani obuhle obunakekelwayo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu emakolitshini phecelezi unirvesities kufunda abantu abadala abanye bafunda sebengabo baba abanye bengabo mama besiyafundela imisebenzi futhi kukalutshwana ukuthola besehluleka ukuthi benze kahle ngoba sebeyazi into abayifunayo futhi bazimisele

Emakolitshini aphezulu emaYunivesithi imfundo yabo ayifani lemfundo yezikolo ezebanga eliphakathi kumbe eliphansi. Bona balamathuluzi abawasebenzisayo abizwa ngokuthi ngama projectors lapho ababoniswa khona lokhu abayabe befunda ngakho. Ungaphosa uthi kungumabona kude okuyinto kwakhona ngoba kuyathatha isifundo kusifake emdulini. Besebebona khonapho emdulini.

Ekolitshini laphezulu eyunivesithi kukhona abafundi abafundela ukwenza izitho zomzimba ezinjengenyawo, abanye abantu abayabe belimele inyawo labo bafundi bayabe besenelisa ukuthi bambumbele unyawo lwakhe azalusebenzisa laye afane labanye abantu.

Abafundi abafunda ekolitshini eliphezulu e university, ngabafundi abafunda sebekhulile abayabe besazi ukuthi ekolitshini balandeni. Isikhathi esinengi ubathola bephathekile ngezifundo zabo ngeke ubathole nje behleli bebhodabhoda kungelanto abayenzayo. Esikhathini bayabe behleli bexoxisana labanye kodwa bexoxisana ngezifundo zabo

Amakolitshi amanengi ajwayele ukuba lezakhiwo ezinhle kakhulu futhi lamagceke akhona uthola emahle elotshani obuluhlaza kanye lamaluba lezihlahla okunakekelwayo . Akuhlanyelwa nje kutshiywe kunjalo kodwa bayanakekela. Banakekela phakathi kwezindlu zabo zokufundela baze baphinde banakekele phandle emagcekeni.

Izakhiwo zemakolitshini ema university azifani lezakhiwo zezikolo ezebanga eliphasi kumbe eliphakathi. Izitulo zakhona uthola kuyizitulo ezigoqwayo lamatafula akhona emahle. Izindlu zabo ziyenelisa ukuthatha abafundi abanengi ngesikhathi sinye.

Emakolitshini, emayunivesithi kujayeleke ukuthi nxa abantu bengena kubelebhakane elikhulu elitshengisa abantu ukuthi lapho abangathola khona usizo kungaphi, ioffice kaprincipal kungaphi, lapho okufundelwa khona kungaphi loku kwenzelwa ukuthi abantu bangalahleki.

Izakhiwo zemakolitshini emayunivesithi zilomahluko kakhulu kakhulu azifani lalezi ezebanga laphansi kumbe izakhiwo zebanga laphezulu emayunivesithi izitula zakhona nje lamatafula akhona kusezingeni eliphezulu.

Isakhiwo se university, kubonakala sakhiwe kahle kakhulu. Phansi kusindiwe ngesamende akukho mhlabathi. Laso phambi kwaso kulombala omhlophe. Sakhiwe ngendlela emangalisayo. Emva kwaso kulezihlahla ezinkulu ezinde. Sihle kakhulu lesi sakhiwo.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngama bala amnyama njalo libhalwe ngendimi ezintathu ezehlukeneyo, kukhanya kulolimi lwe silungu oluchazayo ukuthi i bhakane leli ngelani kukhanya liganga elaqalwa ngeminyaka yabo 1933 kuhlanyelwa izihlahla ngomunye undoda wase America.

Indlela ezinengi eziqonda lapho abafundi abafundela khona yisakhiwo seyunivesithi lesi sikhanya silezindlu ezinengi sakhiwe kahle kakhulu safulelwa ngamazenge abomvu phansi kulotshani kuphinde kube lendlela ukuze abantu banganyatheli etshanini.

Ekolitshini elikhulu, phecelezi eyunivesithi, lapho okufunda khona abantu abayabe sebefundela imisebenzi. Yisakhiwo sakhona lesi, esilombala olulaza, Saba lomzila oqumayo emibili eluhlaza.

Amakholegi amanengi ama university balazo izindlu ezibizwa ngokuthi yiziphala zegwalo kumbe amalabhurali lopho izifundi zase university bahamba khona bayekwenza ucwaningo lwabo ngezifundo zabo bayedingisisa ulwazi olunengi abangalungabasiza kumbe abangalusebenzisa nxa befunda